Akazu ka si ugumwe gashaje kuwaikishijwe n'isima n'imicanga umuringoti w'amazi ofisi baraga icatsi kibisi amatafari ahiye hasi hubakisha ijisima n'umucanga.

umurima irimwo abakenyi umupira w'amaguru bambaye imyambaro y'ibara ritukura yirabura n'iyera hirya hari uruzitiro rw'amashuga icatsi kibisi ibiti hirya y'ibiti hari amazu yubakishijwe n'amatafari ahiye

Ikibuga c'umupira w'amaboko ricasemwo inibara ryera yiryayico kibuga hari inzu yubakishijwe n'amaa atafari ahiye amadirisha y'ivyuma sakarishije amabati y'icakikibisi.

ikibuga kirimwo abantu bambaye imyambaro y'amabara atandukanye yirabura y'umutuku na yera ikibuga kirimwo ivyatsi bikeya hirya yaho hari ibiti binini igiti c'umwembe hirya yaho hari inzu zubakishije n'amatafari ahiye

Umurima urimu abakinya umupira w'amaguru bambaye imyambaro yera, yirabura, n'iy'umutuku. Umurima urimwo icatsi kibisi hige umurima hari inzira icamwo abantu uruzitiro rw'amashuge, icatsi kibisi ibiti binini. Hirya y'ivyo biti hari nzu zubakishijwe n'amatafara hiye.

Ingazi zubakishijwe isima amatafarahiye akazu ka si ugumwe k'abagore kubakishijwe amatafalahiye imirongo ishinje n'ikizi isizwararyera isakarishijwe ibati amadirisha a yu agizwe n'ibiyo.

Abakinyi b'umupira w'amaguru, bambaye imyambaro y'icatsi kibisi n'iyibururu, ishure rigeretse kabiri ryubatswe n'amatafar ahiye, rifise imirongo ishinze n'iyikitse isizwe ibara ryera, umwimenyereza w'abakinyi.

Umuhora wubakishijwe ibikigi vy'ivyuma, bisize isima hasi, hirya yikibuga hari umurima w'icatsi kibisi ikigazi, ishure rifise umurongo ushize w'ubururu uwukitse w'ibara ryera, intebe zikozwe mubiti ziri iruhande y'ishure, amatafari ahiye.

Ubukarabiro bururimwo amakaro arimwo ibara ry'umuhondo na yera, umwango w'icatsi kibisi ukozwe mu cuma, ku ruhome har'ibara ry'umutuku ryubakishijwe n'amatafari ahiye isakarishijwe n'amabati.

Ikibugabakiniramwo umupira w'amaboko abantu bambaye imyambaro y'umutuku yera yirabura y'ubururu ikibuga acubakeshije isima n'umucanga wegihome cwakije amatafaria ahiye idale vyera.

Umuhora wubakisha igisima hasi ibikingi by'ivyuma amabati itangi ryera inzu yubakishijwe amatafari ahiye amadirisha yubakishijwe ibyuma bisize ibara ry'ubururu.

Iki gicapo kitwereka ubwiherero bwabahungu n'abakobwa murubwo bwiherero ku bihome hariho ibara ry'ubururu n'iryera, inkingi zo kurubwo bw'iherero zigizwe n'ibara ryera n'iryubururu.

Ikibuga c'umupira w'amaboko muri ico kibuga harimwo umuntu yambaye impunzu z'ubururu, hirya y'ico kibuga harimwo inzu igerekeranye kabiri, iyo nzu igizwe n'amatafari ahiye, ikaba irimwo imirongo ishinze n'iyikitse isize irangi ryera, ikaba isakarishije amabati.

Ikibuga kirimwo abantu bari muri siporo, bambaye impuzu z'amabara atandukanye, z'amabara y'umutuku icatsi kibisi nay'ubururu, ibirato vya siporo vyera nivyirabura, ico kibuga kirimwo umurima w'icatsi kibisi hirya yaho hari uruzitiro n'ibiti.

Iyi shusho iranyereka ikibuga c'umupira w'amaboko, ku mpera y'ico kibuga hariho ibara ryirabura n'iryera, hirya y'aho hari inzu ifise igihome cera.

Iyi shusho inyereka umuhora uja mu bwiherero muri ubwo bwiherero hari imiryango ibiri imbere yaho hariyo akadirisha hejuru uku idari nige amabati kandi harimwo n'ibintu bitanga umuco.

Akazu kasugwumwe k'abagabo gashaje k'uruzitiro rw'akokazu hariko inkingi iriko ibara ryera n'ibara ry'ubururu n'uruhomere rur'iruhande y'akokazu rugizwe n'amabara yera nay'ubururu hirya y'urworuzitiro har'ibiti.

Muri ico gicapo mbona ubwiherero bw'abanyeshure murubwo bwiherero bugizwe n'inkingi zisizwe amabara yera na y'ubururu imiryango y'ubwo bwiherero ikozwe mu biti.

Ahantu hasize ibara ryera aho hantu haracapfuye cane hariyo ivyuma bisize ibara ry'umutuku hejuru buhuru hakabasakaye aje amabati.

Ikibuga bakiniramwo umupira w'amaboko kirimwo abantu bambaye impunzu zitandukanye giciyemwo imirongo yera, hirya y'ico kibuga hari inzu igeretse kabiri ku bihome hari ibara ryera.

Isare irimo ikintu cubakishije nisima n'umucanga hejuru y'ico kintu hariho ko ikintu cera yige yaho hariko uruhome rwubakishije amatafari ahiye.

Iyishusho inyereka ubwiherero bw'abahungu hasi indani haracafuye ubwiherero ndabona hariko inkingi zibiri amabara yo murubwo bw'iherero na amabara yera n'ibara ry'ubururu.

Ishusho iranyereka ubwiherero bw'abahungu n'abakobwa, muri ubwo bwiherero imiryango yabwo ikozwe n'ibiti hama inkingi z'ubwo bwiherero z'iyo miryango y'ubwo bwiherero iriko amabara yera n'amabara y'ubururu.

Ikibuga c'umupira w'amaboko, hino y'ico kibuga hari ivyatsi, hirya y'ico kibuga hari inzu zigeretse kabiri, zubakijijwe amatafari ahiye, zifise imirongo ishinze n'iyikitse isizwe ibara ryera, hakaba hariho n'ibiti.

Iyo shusho iriri itwereka ko ari mu bwiherero mur ubwo bw'iherero ibihome bisize irangi ry'ibara ry'umuhondo muri ubwo bw'iherero harimwo, kandi amadirisha hakabamwo n'ibikoresho hvyo gutegura ubwo bwiherero vyo gusukura ubwo bwiherero.

iyi shusho iratwereka umurima barikuhakiniramwo umupira w'amaguru mubariko barakina umupira w'amaguru harimwo bambaye umupira w'umutuku bambaye amakabutura yirabura n'umupira wera hamwe n'umupira w'ubururu hirya y 'uwo murima hariho ibiti n'amashugwe y'icatsi kibisi

Igihome c'inzu kiriko umuryango wuguruye, hirya y'uwo muryango ukoreshejwe ivyuma bisize ibara ryera, uruhome rwubakishijwe n'amatafari ahiye, amadirisha ariko uruzitiro rw'ivyuma hejuru muri urwo ruhome harimwo umurongo ukitse usize ibara ryera.

Umuhora urimwo ingazi, ishure ryubakishijwe n'amatafari ahiye, imyango ikozwe mu cuma n'amadirisha akoze mu vyuma, idari ryera rikaba rikozwe kandi n'ivyuma.

Ivyuma bitanga umuco aho bahingurira ibintu ibombo. Amatafar ahiye imirongo ishinze n'iyikitse isizwe ibara ryera amadirisha akozwe mu vyuma.

Inzu y'ubutekero ig irimwo aho bogereza ivyombo mubakishijwe n'amakaro bakabati gasizwe ibara ryera hejuru yakabati hari mu mirongo ishinze n'ikitse isizibara ryera.

Meza ikozwe mu makaro yera hejuru hari ivyuma bihingura ibintu icupa rifise umurimi w'umuhondo abantu bambaye impuzu yera r'izirabura inyuma yabo hari rubaho rururwandikishije ko indome ningwa zibara ritukura nryera.

ishure ririmwo abantu babiri bambaye imyambaro yera ririmwo amabara yirabura na y'imuhondo bambaye ibintu muntoke imbere yabo harimeza iriko ivyuma bihingura ibintu

ishure ryubakeshijwe amatafari ahiye umurongo ushinze w'ibara ryirabura umwango ukozwe mucuma n'ibiyo amadirisha akozwe mu cuma n'ibiyo hasi hasinzwe ibara ryashokora

Iyi shusho iranyereka umuntu yambaye impuzu yera ah akabaha iyo muri iyo nzu harimwo idirisha uruhome rw'iyo nzubugubaka ijo matafarahiye kuri urwo ruhome hariko imirongo ishiie inze nikitse isizwe ibararyera.

Inzu irimwo abantu bambaye impuzu zitandukane zirimo amabara birabura ayera na a n'ubururu na yo umutuku imbere yabo hari meza esi baragera mu igikombe c'ubururu n'imiti isimumo isteminihanga.

Inzu ifise umuhora wubakishije amakaro yera, umuhora ugenda ugana ingazi zigenda zigaca zishikira uwundi muhora, uruhome rw'iyo nzu rwubakishijwe amatafari ahiye, amadirisha ari yubakishijwe n'ivyuma n'imiryango ikaba yubakishijwe ivyuma, idari ry'iyo nzu rikaba ryera.

Akabati karimo ingazi amabara y'umuhondo ibitabo by'amabara y'ubururu byera ibara ry'agahama n'ivy'umuhondo ibitabo biri hejuru y'akabati amatafari ahiye.

Inzu irimwo ububati bukoziwe mu biti no mu vyuma ibitabo bifise amabara y'umururu y'umutuku yera y'umuhondo indobo z'ubu mutuku akabidok'ubururu imaterike ka amabara y' umutuku na namuhondo amakarata ari hejuru kukabati amatafari.

Inzu irimwo ububati bukozwe mu cuma n'ubukozwe mu biti, ibitabo bitandukanye biri muri ubwo bubati, hejuru y'ububati hari imatera, hakaba n'amakarato, impome y'iyo nzu ifise yubakishujwe n'amatafari ahiye, hariko n'umurongo ukitse usize ibara ryera.

Uruhome gubakishijwe amatafari ahiye ibipapuro vyera ni birimwo n'ibara yubururu bimanitse ku ruhome biri ku ibicapo bitandukanye ibye ibicapo birimo amabara y'umutuku y'umuhondo y'ubururu na icharts kibisi.

inzu irimwo ububati bukozwe mu vyuma bubitse ibitabo ububati bufise ibara y'ubururu impeza n'intebe bikozwe mubiti urukome rusa n'umuhondo idari yubakishijwe n'isima n'umucanga risize ibara ryera isima hasi akaba yubakishiJwe isima isanzwe

Inzu irimwo akabati karimwo ibitabo bitandukanye bifise amabara atandukanye, harimwo ay'ubururu, ivyera, n'ivyumutuku, hejuru y'akabati hariko amakarato n'imatera iriko amabara y'umuhondo, uruhome rwubakishijwe n'amatafari.

ikibuga kirimo amashure ageretse gatatu afise inkingi zishinze n'izikitse zisize ibara ry'umuhondo ryubakishijwe amatafari ahiye uruzitiro rw'ibyuma rusizwe umutuku ibiti inzu zisakarishije amabati

ikibuga kirimwo ishure bifise muhora ibikingi vy'uwu muhora bisizibara ryera niryashokora muhora wubakishijwe isima uruhome rusizi ibara ryera n'iryashokora imodoka igiti inzu isakarishijwe amabati

Ibarabara hirya y'ibarabara hari ishure rifise uruzitiro ruriko imyidondoro yaryo. Umuryango w'ishure wubakishijwe ivyuma. Ishure igerekeranye rigizwe n'imirongo ishinze n'iyikitse isize ibara ryera. Amadirisha yubatswe mu vyuma, amatafari ahiye.

Ikibuga inzu yubakishijwe amatafari ahiye, n'amabuye amadirisha akozwe mu vyuma ku nkingi z'amadirisha hasize ibara ryera n'iry'ubururu ,umurongo ukitse usiz' ibara ryera

Umuntu yicaye uruhande y'uruzitiro gubakishijwe n'amatafari ahiye, irembo ryuguruye igiti kinini kiri indani rugo muri ico kigo. Inzu yubakishijwe n'amatafari ahiye afise ifise inkingi sizuberagera ikabigizwe n'imirongo ishinze n'ikitse ifiswe.

Ikibuga kirimwo ivyatsi gishinzwemwo n'ibiti vy'ivyuma hirya nyi co kibuga ari amazu asakarishije amabati impome zikaba zisize n'ibearagera yirya yayoa mazuha uwo mu kirere hari igico cera.

Uruvuma abana bariko bakirirako, abanyeshure, abigisha ,umurima urimwo uruzitiro rw'amashurwe y'icatsi kibitsi, ivyatsi, ishure ryubakishije amatafari ahiye, isakarishije amabati, ibiti n'inzu vyubakishije amateguru.

Ikibuga kirimwo icuma gishinze uruzitiro rw'amashurwe y'icatsi kibisi amabuye ari impande y'ugo ruzitiro rw'amashurgwe hirya y'uruzitiro hari ishure ryubakeshijwe n'amatafa rahiye imirongo ishinje n'ibwitse isuju baragera ipapayi n'iyindi nzu ku ruhande.

Ishure risize ibara ryera imijyango ikozwe mu byuma isizibara gy'ubururu imijyango yuguruye n'iyugaye muhora ukozwe n'isima isakarishijwe amabati hejuru ikozwe n'amatafari ahiye.

Imodoka yera iri mu kibuga inzu fise uruhome rwera nn'ibara ry'umutuku b'ibara ryicatsi kibisi amabati ibiti binini uruhome rw'ibara ry'umuhondo.

Ibarabara, imodoka zera, ikibuga kirimwo ivyatsi, uruzitiro rwubakishijwe amatafari ruriko n'amashurwe, inzu zigeretse zubakishijwe amatafari zifise imirongo ishinze n'iyikitse isize irangi ryera, zisakarishijwe amabati.

ikibuga kirimwo ivyatsi hashinzemwo ivyuma hirya hari inzu zisize ibara ryera zubakishijwe amabati hakaba hari n'ibiti

Ikibuga kirimo ibiti ivyatsi ibarabararica mu kibuga ibendera ry'igihugu c'Uburundi bigizwe n'icatsi kibisi ibibara ry'umutuku n'ibaragera ishure ryubakishijwe amabati yera uruhome kubakishijwe amatafari ahiye.

Ikibuga kirimwo ivyatsi hagati hari aho bakinira umupira w'amaboko abantu bambaye imyambaro yera niyirabura irya yaho hari uruzitirorubakishijwe matafari ahiye ntiryeye uruzitiro hari inzu igeretse gatatu bibatwishijwe n'amatafarahyiye imirongo ishinze n'ikitse y'amabara yera.

Ikibuga kirimwo ivyatsi bikeya, igiti gishinze hagati, amashure yubakishijwe amatafari, asakarije amabati asize ibara ry'umutuku, abanyeshuri bambaye umwambaro wera, hirya y'ishure hari ibiti.

Ishure ririmo intebe zikozwe mu biti hasi hubakishije isima sanzwe hirya ku ruhome hariko igipapuro gisa n'umuhondo uru ruhome rwubakishijwe n'amatafari ahiye.

Ibombo ryubakishijwe n'isima ishaje hirya no hino y'igibombo hari utwatsi dukeya hijya yibombo hakujya hari akazu ka sugumwe kubakishijwe n'imyango ibisize y'ubururu n'ibikingi bisizi baragera n'iryirabura.

Ikibuga kirimo igbiti ibyatsi bibisi uruzitiro kubakishijwe n'utwuma hirya yico kibuga hari inzu zubatswe n'amatafari ahiye zikaba zisakajwe n'amabati asizwe n'irangi ritukura.

Imeza zikozwe mu biti hejuru hari ibitabo vy'amabara yerana y'ubururu hasi hasashe isima umwango ukozwe mu giti isizwe irangi ry'ubururu akabati karimwo ibitabo uruhome rw' uwubakishijwe amatafari ahiye.

Ikibuga kirimwo imodoka igiti c'icuma gishinze gisa n'ubururu ibombo ryubakiye rishizwe ribaragyera ibiti ntirya y'ibiti hari amazue bubakishije amabati akabasizwe n'ibearagera.

Ikibuga kirimwo ikintu cubakishijwe n'isima, umuhora wubakishijwe n'amakaro, ishure ryubakishijwe n'amatafari ahiye, imirongo ishinze n'iyikitse isize ibara ryera, imiryango ikozwe mu vyuma n'amadirisha y'ivyuma isakarishije amabati.

ikibuga kirimwo intebe zubatswe mu biti abantu bari ruhande y'izo ntebe imodoka ziri mu kibuga uruzitiro rwubakishijwe n'amashugwe y'icatsi kibisi bijya yibwo ruzitiro hari nzu zubakishijwe n'amabati.

Ishure ryubakishijwe n'amatafari yiye uruhome rusiz ibara ry'umuhondo hasi hasize isima y'umutuku intebe zubatswe mu biti umurongo ukitse w'ibaragera isakarishijwe amabati.

Ingazi zubatswe misima abantu uruhome gubakishijwe amatafarahiye umurongo ishinze n'ikitse isi zibara ry'umuhondo inkingi z'ivyuma amabati uruzitiro gubakishijwe ivyumae bisize ibara ry'umutuku.

ingazi zikozwe mw'isima uruzitiro rukozwe mu vyuma rubisizwe ibara ry'umutuku inzu igeretse kabiri ibikingi bikitse n'ibishinze bisizwe ibara ryera amatafari ahiye risakarishijwe amabati

inzu ifise umuhora wubakaishije Inzu ifise umuhora wubakishije isima, ibikingi vy'umuhora bikozwe mu vyuma vy'ubururu, ibikingi vy'inzu bigizwe n'amabara y'umuhondo, yera, yashokora yirabura, amadirisha n'imiryango akozwe mu vyuma asize ibara ry'ubururu. imbere y'iyo nzu hari umurima w'icatsi kibisi.

N'ibarabara ririmwo abantu babiri bambaye impuzu zitukura, zera, n'iz'umuhondo, hirya y'ibarabara hari inzu zigeretse kabiri, inzu zubakishijwe n'amatafari ahiye, zifise imirongo ikitse n'iyishinze, isize ibara ryera, zisakarishije amabati, n'iyindi ifise igihome, isize ibara ry'icatsi kibisi.

Ikigango cubakishijwe n'ivyuma, kigasakazwa n'amabati, umurima urimwo ivyatsi bibisi, inzu zubakishiwe n'amatafari ahiye, zigasakazwa n'amabati asizwe n'ibara ritukura, izindi nazo zikaba zisakajwe amategura.

Ishure isize isima hasi, intebe zikozwe mu biti, ikibaho cirabura, uruhome rwera hasi rusize ibara ryirabura, amadirisha akozwe muvyuma asa n'ubururu, umwango ukozwe muvyuma usa n'ubururu.

ikibuga c'umupira w'amaboko ivyuma bishinze mu kibuga imirongo iciye mu kibuga yera inzu yubakishijwe amatafari ahiye umuhora ugizwe n'ivyuma ukabusakajwe n'amabati inzu ikabisakajwe amabati

ikibuga kirimo ivyatsi gishinzwe igiti hagati yigeye y'ikibuga hari ishure ryubakishijwe amatafari ahiye rikaba risakajwe na mabati asize irangi ritukura mbere y'iryo shuri hari abanyeshure bambaye imyambaro yera hirya yiyoshure hari ibiti

Hirya y'ibarabara hari umurima w'icatsi kibisi burimwo ibiti hirya yuwo murima hari inzu zubatse n'amatafari ahiye zigizwe n'inkingi zisizibara ryera amabati asizwe ibara ritukura

Ikibuga kirimwo ibiti binini ifise amashami manini n'imizi minini hirya yivyo, yico kibuga hari umuhora wubakishijwe n'uruzitiro rwivyuma rukaba rusakarishijwe n'ibati.

Ikibuga kirimwo inzu ivyatsi, urubome rw'inzu rurera, isakarishije amabati hirya hari izindi nzu zisakarishije amabati hejuru hari igicu cera.

Ikibuga kirimwo umuntu, ibiti vy'amashami manini, imizi minini, umuhora wubakishijwe n'ivyuma usakarishijwe amategura, hirya hari izindi nzu.

Ishure rifise uruhome rwera n'urwirabura, amadirisha akozwe mu vyuma n'imyango ikozwe mu vyuma y'ibara y'ubururu, risakarishijwe amabati, hasi hasashe amabuye hino y'inzu, hari umuvo n'ikibuga gishashemwo amatafari.

Ikibaho gisa n'icatsi kibisi, uruhome rufise imirongo ishinze n'iyikitse ifise ibara ryera, amatafari ahiye, amadirisha yubakishije ivyuma bisa n'ubururu, intebe zikozwe mu biti no mu vyuma hasi hubakishije isima.

Ikibuga kirimwo abanyeshuri bambaye imyambaro itandukanye irimwo amabara y'ubururu, yirabura nayandi mabara, ibombo, inzu yubakishijwe amatafari ahiye isakarishije amabati asize ibara ry'umutuku n'ibara ry'ubururu, ifise umurongo ushinze nuwukitse urimwo ibara ryera.

Ububati bukozwe mu biti no mu vyuma, burimwo ibitabo bifise amabara y'ubururu, y'umuhondo, yera, ibara ry' agahama, umutaka w'ibara ry'agahama, intebe zikozwe mu biti, uruhome rwera.

Igitambaro c'umutuku cera icuma cingurukana bumenyi abantu bambaye imyambaro yera yirabura n'indi myambaro amasakoshi ibirato imeza ikozwe mu cuma no mu biti isakarishije ivyatsi.

Ikibuga gishinjwemwo ibendera ry'uburundi igizwe n'icatsi kibisi umutuku bibe aragyera n'inyenyeri ziri hagati igiti irya y'ibiti hari inzu zubakijwe mu n'amatafarahiye zisakarishijwe n'amabati asize umutuku imirongo ikitse n'ibe aragera.

Ibarabara ry'ivu ,umurima urimwo icatsi kibisi n'ibiti, hirya hari amashure yubakishijwe amatafari ahiye, amabati asize ibara ritukura.

Abanyeshuri bambaye iniforme bari mu kibuga kirimwe ivyatsi bikeya igiti amashure ayubakishijwe amatafarahiye imiryango isizwe ibara ry'ubururu umurongukitse usizwe ibarageraa bendera ry'igihugu c'uburundi rigijwe n'amabara y'icatsi kibisi yera na youmutuku.

Umuhora wubakishijwe isima urinwo ingazi ishure yubakishijwe amatafari ahiye imyidondoro iri ku muryango w'ishure. Umuryango w'ishure ubakishijwe n'ibyuma ukaba usizwe n'ibara ryera ishure risakarishijwe n'amabati.

Inzu ifise umuhora wubakishijwe isima, amadirisha y'inzu akozwe mu vyuma isizwe irangi ry'icatsi kibisi, inzu yubakishijwe amatafari ahiye, ifise imirongo ishinze n'iyikitse isize irangi ryera, isakarishije n'ibati, imbere y'inzu hari umurima w'icatsi kibisi.

Umuhoro utewemwo amashurwe y'icatsi kibisi, ikibuga kirimwo ibiti, inzu zubakishijwe n'amatafari ahiye, uruzitiro rukozwe mu vyuma vy'umutuku, inkingi z'ibara ry'umuhondo, inzu isakarishijwe amabati, idari ryera.

iki gicapo kiranyereka ahantu hari ububiko bw'ibitabo, abanyeshure baza kuronderamwo ubumenyi. Harimwo Ububati, harimwo ama meza akozwe mu biti no muvyuma, hamwe n'intebe zikozwe mu biti no muvyuma.

ingazi zubatswe mw' isima n'umucanga iruhande y'izo ngazi hari uruzitiro rukozwe mu vyuma bisizwe irangi ry'umutuku ibikingi bwiryo shure bisizwe n'ibara ryera amashurz ibihome biriko amatafari ahiye rikaba risakajwe amabati

Iyi shusho iranyereka ishure rigizwe n'ingazi kuri izo ngazi hari ko uruzitiro rwubakishijwe ivyuma risizwe ibara ry'umutuku inkingi ry'izo shure zisizwe ibara ryera.

Inzu ifise umuhora uwu hasi wubakesheje sima isize ibara ritukura woka muryango ku mpanda y'umuryango hari umurongo uduga n'ukite n'ikitse isize ibara ry'umuhondo igihome c'ubakeseae shijwe n'amatafarahiye kabisakarishije amabati.

Ishure rifise umwidondoro ku muryango umuryango wubatswe mu cuma ukabusizwe iranga irera uruhome rw'amashure rwubakijwe matafari ahiye amuhoro ra uwubatse mwisima ni nimucanga hakaba harimwo n'ingazi zizbatume.

Ishusho iranyereka akabati gakozwe mu vyuma, ndabonamwo ikaye, ndabona amakaramu, ndabonamwo n'intebe ikozwe mu cuma kandi ndabonamwo ikindi kintu kibitse amakaramu gifise ibara ritukura.

Irishusha iranye lekamu ikibuga kirimwo ivyatsi ruhande y'ivyo vyatsi hariho inzu iruhande y'iyo nzu hariho uruzitiro rugubakishije isima ni umucanga iyo nzu yubakishiwe n'amatafarahiye iyo nzu irikoye imirongo ishinze n'ie wize iriko ibara ryera.

Icyumba kigezwe n'umuhora uja mu bindi cyumba ibihome byabyo cyubakishije matafara yiye kiriko imirongo ishinze n'ikitse siziba ibara yera hari kabisa kaje amabati.

Ishusho iranyereka ikibuga kinini kirimwo abanyeshure abanyeshure bambaye amashati y'ubururu adakaze n'amapantaro canka amajipo y'ubururu akaze n'ico kibuga harimwo n'ivyatsi abo bana kandi bafise n'isakoshe.

Ikibuga kirimwo igiti, kikabamwo inzu igeretse kabiri inkingi z'iyo nzu zisize ibara ryera, uruzitiro rukozwe mu vyuma bisize ibara ritukura, hirya y'igiti hari izindi nzu, tukabona n'ibicu vyera.

Ikibuga kirimwo abanyeshure bambaye imyambaro y'ubururu n'inginagina ishure rifise imirongo ishinze n'ikitse ry'ibara ry'umuhondo ikaba yubakishijwe n'amatafari ahiye n'amadirisha.

Itebe zikozwe mu biti no mu vyuma risa n'umuhondo meza ikozwe mu giti n'amaguru y'ivyuma yirabura akabati kagizwe n'ibiti namabara yera na yo umuhondo bubwo bubatibitsa ibitabo bitandukanye igihome c'inzu gifisibaragera.

Umuryango wuguruye. Uwo muryango ukaba ugizwe n'umwango ukozwe mu biti. Mu mbavu y'uwo muryango hubakishijwe amatafari ahiye. Hejuru y'uwo muryango hari umurongo ukitse, usizwe irangi ryera.

Abanyeshure b'abahungu n'abakobwa mu munyeshuremweyamba mupira wanditseko ibintu mu mugongo impuzu zabo zivisa amabara y'icatsi na youbururu nayoib araritukura ni uruzitiro rw'ico kiwugaruriko amabara ybe y'umutuku ari icatsi na y'ubururu.

Inzu ziri mu kibuga kirimwo umurima w'ivyatsi bibisi harimwo inzu zubakishije amabati ashaje hirya yaho tubona ibicu vyera n'ibisa n'ubururu.

Ishure ririmwo intebe zikozwe mu biti hasi ahubakishije isima uruhome ruri ko umirongo ushinze n'ukitse uri ko ibara ryera n'amatafari ahiye.

Iyi shusho iratwereka abanyeshure bari mu kibuga, abanyeshure bambaye amashati y'ubururu, hama uruzitiro rw'iryo shure rugizwe n'ivyuma.

Iyi shusho itwereka ikibuga hirya y'ico kibuga hariho inzu yubakishijwe n'amatafari ahiye kuri iyo nzu irimwo iriko amadirisha hirya y'amadirisha hariko imirongo ishinze y'ibara ryera no hejuru yayo hakaba imirongo ikitse yibara yera.

Ishure ryashaje ririmwo intebe zishaje gishure ririme no kabati urubaho ryubakishijwe amatafarayi ye idali ryubakishijwe amabati ariko yarasenyutse.

Ikibaho candikishijwemwo ingwa z'amabara atandukanye atatu co kibaho kiri ku ruhome uruhome gubakishijwe n'amatafari ahiye hagati y'ayo matafari hawubakishijwe rimwo isima n'umucanga.

Ishure riri mu kibuga risakarishije amabati asize ibara ritukura, abanyeshure bari imbere y'iryo shure, igiti kiri hagati mu kibuga, hirya y'iryo shure hari ibiti, hakaba hari n'ivyatsi bikeya mu kibuga.

Iyo shusho iranyereka ikibuga. Muri ico kibuga hariyo ishure. Iryo shure ryubatswe n'amatafari ahiye. Kur' iryo shure harimwo... hariko igipapuro canditseko ibintu. Iryo shure rigizwe n'amadirisha asize ibara ry'ubururu. Hirya y'iryo shure hariyo igiti.

Ikibuga kirimwo umuhora wubakishijwe ivyuma. Ukaba usakarishijwe amabati, ibiti binini binini, bifise amashami manini manini, n'imizi muniniminini, n'umuntu ari muri ico kibuga.

Ishure ririmwo intebe zubatse mu biti, hasi hubakishije isima, imbere hari ikibaho cirabura, hejuru y'ikibaho uruhome rwera.

Ikibuga kirimwo ibiti bifise amashami manini n'imizi minini minini. Hirya y'aho hari uruzitiro, hirya y'ivyo biti hari igicu kirimwo ibara ry'ubururu n'ibara ryera.

Ishure ririmwo intebe z'ibiti hasi hasize isima harimwo rubaho, urubaho ruri ku ruhome rusizi bara ry'umuhondo hakaba harimwo n'idari ryera hakaba harimwo n'umuco uva mw'idirisha.

ishure ririmwo intebe zikozwe mu biti n'ivyuma bifise ibara ry'icatsi kibisi hasi hasize isima isanzwe ku mpome hasize ibara ryera amadirisha afise ivyuma bisa n'icatsi kibisi

Iyi shusho itwereka inzu irimwo ububati bugizwe n'amabara yera nay'umuhondo hakabamo n'intebe zikitse z'ibiti, egome ,hakabamwo n'amadirisha hamwe n'ububati bufise bukoreshejwe n'ivyuma vyo kugurura.

Iyo shusho iranyereka abanyeshure barimwo ishure, ariko barakiriza intoke bagomba kwishura umwigisha ndabona umwigisha ari imbere yabo uwu mwigisha ahetse umwanamuri iryo shure hariyo ikibaho ho cirabura canditseko ivyigwa.

Ijo iyi ishusho itwereka inzu ikoreshejwe amadirisha akoreshejwe uruzitiro rw'ivyuma hamwe n'ibiyo hejuru yaho hari umurongo ukitse usizwe ibara ryiryo umuhondo.

Ishuri rifise ikibaho canditseko ivyirwa abanyeshuri bafise ivyo indwi yose akabati kubatswe mu giti akugapfungishijigufuri inkime ngi isiziranga ryera ruhome gubakishije amatafarahiye.

Iyi shusho iranyereka ikibuga kirimwo umurima w'ivyatsi bibisi murico kibuga harimwo abana bakinira ivyo bintu abana bakiniramwo bifise amabara y'ubururu, ayumutuku n'ayumuhondo.

Ikibuga kini kirimo ivyatsi hagati harimo shinzen'igiti ni co tudhrme aba neshure bandanyemo imyuzu zera imbere y'abo banyeshure hariyo amashure asakarzanabati ibara isutura kaba yubakeshejwe n'amatakarahimde.

Ikibuga kirimwo inzu zibiri zisigishije irangi ryera bazubakishije amabati hagati y'izo nzu hari akazu kasugumwe kagizwe n'imiryango ibiri isizwe n'ibara ry'ubururu kakaba gasakajwe n'amabati hino yakokazu hari umuntu hagati y'ako kazu n'uwo muntu hari ishugwe riteyeho.

Inzu iri mu kibuga, ico kibuga kirimwo ivyatsi, inzu yubakishijwe amabati asa, asiz'ibara ry'umutuku, uruhome rw'iyonzu rusizwe ibara ryera ,imiryango yayo niyisize ibara rya shokora.

Ico gicapo kitwereka ishure ry'abana bamwe baja kwimenyereza muri iryo shure harimwo intebe zikozwe mu biti ,muri iryo shure kandi harimwo ikibaho gifiseibara ryirabura.

Ikibuga kirimwo imodoka ifise amabara yera n' ayubururu abantu bambaye impuzu zirabura iz'imituku n'izubururu igihome c'ishure ca kiriko imyidondoro y'iryo shure hirya hari izindi nzu.

Ribarabara ririmwo abantu babiri umwana mutoya kundakuze ahino y'iryo barabara na hirya hari icatsi kibisi uruzitiro rw'amashurwe hirya y'uruzitiro hari amashure yubakishijwe amatafara hiya imiryango yayo isiza ibara ry'ubururu amadirisha agizwe n'ibiyo hamwe n'ivyuma ikabisakarishijwe.

Iyi shusho itwereka umunyeshure imbere yiwe hari igitabo n'ikaye n'i karamu ivyo bikaba biri ku meza iriimbere yiwe iyo meza ikozwe mubiti amaguru yayo na yo akabakozwe mu vyuma.

Ikibuga kirimwo ikiraro cubakishije ivyuma n'ibati mur'ico kiraro kirimwo abantu bicaye ku ntebe, hirya yico kiraro hari inzu zubakishijwe n'amabati ashaje.

Intebe zifise amabara y'ubururu ayo umuhondo amameza ari yubatswe mu biti afise amabara y'umuhondo ku mameza hari amakaye afise amabara atandukanye umwie gisha ahagaze ku muryango imbere hari ikibahoryo bakwirieka ruhome rwera.

Umugore ahetse umwana yambaye ishati yera n'igitambara cera afise n'amahereni ikibaho bacanditswe ko indome n'ingwa zera nizisa n'umuhondo.

Ishusho iranyereka inzu irimo akabati gakoreshejwe n'amabara yera na y'umuhondo intebe zikozwe mu biti n'isheze zikozwe mu vyuma zikanyereka n'imiryango ikozwe mu vyuma.

Muri ico gicapo, tubonamwo intebe z'abanyeshuri zikozwe mu biti, tukabonamwo uruhome rwubakishijwe amatafari ahiye kuri urwo ruhome harimwo umurongo ukitse usizwe ibara ryera.

Iyo shusho iranyeneka akabati gakozwe mu biti, egome karimwo n'ivyuma hejuru yako kabati harimwo ibikombe bahaweko agashimwe ako kabati kari munzu ifise ibihome vy'ibara ry'umuhondo hejuru.

Ishure ry'ukwimenyereza ririmwo abana bimenyereza bambaye impuzu zitandukanye, umutuku, umuhondo, ibara ryera, ubururu, inzu ikaba isharijwe n'ivyamwa n'abantu n'ibindi bisharizo biriko vy'ibara y'ubururu. Iyo nzu ikaba ifise idare iriko ivyuma.

Ishusho iranyereka ikibuga kimwo ingazi zaheze ,hirya y'izo ngazi hari umurima w'icatsi kibisi, hirya yaho hari inzu zishaje zimeze nabi.

Kuri yo shusho hariko kibaho kimanitseko ibipapuro kuri ivyo bipapuro biriko amasaha yo gusoma atandukanyi.

Iyi shusho inyereka ishure ririmo intebe zikozwe mu biti no muvyuma. Imbere hariyo ikibaho cirabura, kandi uruhome rw'iyo shure rufisi ibara ryera.

Ntundabona ishure ririmwo intebe iryo shure ryubakeshuje amatafari ahiye uruzitiro rwaho ndabona kuri iryo shure a hariko ibara risa n'umuhondo.

Iyi shusho, iratwereka akabati kabitswemwo ibikoresho vy'akazi, kandi ako kabati kakaba kubatswe mu biti.

Musho iranyereka icuma ikibuga kirimwo gishinzwemwo icuma gisizibara ry'ubururu muhande y'ico cuma harihari akantu kubakiye gakitse nk'urugomero ka sizi ibararyeye era i ruhande yaho hariho akadubo gafise ibarac' catsi kibisi harimwo ibiti hariho n'imodoka yera.

Ishure rishaje ridasa neza ku bihome bubaho ariko bandika ko ibyigwa abanyeshure bambaye imyangaro yera n'isa n'ubururu bafise n'a masakosh mu mugongo bakaba bicaye ku ntebe zibaje mu biti.

yishushe iranye reka ikibuga mur'icyo kibuga harimwo abanyeshure bambaye inkuzu z'ubururu n'izibararyirabura mur'ico kibuga kandi hari mwo ibiti mur'icyo kibuga kandi harimwo ayo mashure akaba yubakishijwe amatafari ahiye imijyango y'ayo mashure ikaba isizibarary'ubururu

Ikibuga kirimo uruzitiro rw'ibiti hirya yurwo ruzitiro hari ishure ryubakishijwe amatafari ahiye rikaba risakarishije amabati afise ibara risa n'ubururu rwo roheje.

Ishusho iranyereka igipapuro kimanitse ku ruhome ,kurico gipapuro handitseko amajambo ari mu rurimi rw'icongereza ,ico gipapuro kikaba kimanitse ku ruhome rwubakishije amatafari ahiye.

iyishusho iranyereka ikibuga iruhande hariho uruzitiro rukoresheje ibyuma irya yaho imbere hariho inzu ishaje igizwe n'inkingi zera ku nkinge z'iyo nzu ari kw'ibara ry'umutuku

Ishure ririmwo intebe zubatswe mu biti, amasakoshi afise amabara atandukanye, uruhome rwubakishije matafari ahiye, amadirisha duto duto twera, imirongo ishinze iri k'uruhome, n'iyikitse y'ibara ryera, ikaba isakarishijwe ivyuma hamwe n'amabati.

Inzu igeretse kabiri ifise ibikingi bisize ibara ryera, imirongo ikitse isize ibara ryera n'uyundi murongo usize ibara ry'icatsi kibisi, uruzitiro rw'ivyuma rusa n'ubururu n'umuhora wubakishije igisima, harimwo n'umuntu.

Iyi shusho iranyereka umunyeshuri, ariko ariga imbere yiwe hari ikaye n'ikaramuni n'igitabo ivyo vyose biri ku meza ikozwe mu giti hamwe no mu vyuma.

Inzu ifise umuryango wubakishe ukozwe mu vyuma wo muryango ku gusiz bararyera hambavuy' uwo muryango hariko amatafari ahiye inyunzuka bisakajwe n'amabati.

Igibuga kirimwo ibendera ry'igihugu c'uburundi rifise ibarag icatsi kibisi ry'umutuku ni ryera n'inyenyeri hagati, ishure rigeretse kabiri rifise giwakishijwe amatafarahiye risakarishijwe amabana ati hirya hari ibiti myanguse zibara ry'ubururu.

Ishure rigeretse gatatu rifisi inkingi zishinze zisizi ibara ryera, izikitse zifise ibara ryera n'igicatsi kibisi, uruzitiro rukozwe mu vyuma bisa n' ubururu amadirisha akozwe n'ivyuma bisa n'ubururu amatafari ahiye n'amabati.

ikibuga kirimwo amashugwe y'icatsi kibisi inzu igerekeranye gatatu ifise inkingi ziduga n'izikitse zisizwe n'ibara ryera amatafari ahiye imyango n'amadirisha bikozwe mu vyuma isizibara ry'ubururu isakarishijwe amabati

Ikibuga kirimwo abanyeshure bambaye imyambaro yera n'iyo umuhondo harimwo ivyatsi ishure rikozwe n'amatafarahiye rinimwo imirongo ishinze n'ikitse yera sakarishijwe amabati uruzitiro rubakishijwe amatafarahia riye hirye aruzitiro hari ibarabara ry'ikaburimbi ririmwo abantu.

Ukibuga kirimwo ivyatsi bibisi, kikabamwo n'inzu yubakishije amatafari ahiye, ikaba isakarishije amabati, hirya y'iyo nzu hari ibiti, haruguru y'iyo nzu hari iyindi nzu yubakishije amabati.

Ikibuga, hambavu hari ishure ryubakishijwe amatafari ahiye, inkingi z'iyo shure zisize ibara ryera n'iryashokora, amadirisha akozwe mu vyuma bisakarishijwe amabati, hirya y'ikibuga hari umurima w'ivyatsi n'izindi nzu.

Amashuri, yubakishijwe amatafari ahiye, afise inkingi zera, asakarishije amabati asa n'umutuku, igiti kinini gifise imizi minini, ivyatsi mu kibuga, ibendera r'igihugu c'Uburundi rigizwe n'ibara ryera, c'icatsi kibisi , n'umutuku.

Abanyeshure bambaye imyambaro yera intebe zikozwe mu biti imeza ikozwe mu biti umwigisha yambaye impuzu irimwo amabara yera nayirabura ikibaho canditswe ko ibyigwa uruhome rufise ibara ry'ubururu.

Ishure rigeretse gatatu imirongo ishinze n'ikitse isizwe ibara ry'umuhondo uruzitiro rwubakishijwe n'ivyuma vy'umutuku n'ibindi vyuma vy'ubururu idari ryera abantu bariri impande y'ishure.

Intebe zikozwe mu biti, hasi hasizwe isima, uruhome rwubakishijwe amatafari ahiye, umurongo ushinze n'uwukitse usize ibara ryera, idari risa na shokora.

Uruzitiro rw'amashurwe ikibuga kirimwo ibiti urutsinga rw'umuyaga nkuba ntirye y'ikibuga hari inzu igeretse kabiri ifise inkwingi zishinze n'izikitse zisizibara ryera isake rinshijwe n'amabati.

Igitambaro c'umutuku cera icuma cingurukana bumenyi abantu bambaye imyambaro yera yirabura n'indi myambaro amasakoshi ibirato imeza ikozwe mu cuma no mu biti isakarishije ivyatsi.

Ishure ryubakishije amatafa rahiye ikengeri amabati amateke ishure riri ku mirongo ishinze n'ikitse iyisizi bara ryera ryubakishije amatafa rahiye risakarishijwe ibati.

Ishure, ryubakishije amatafari ahiye rimanitseko ikengeri. Risakarishije ibati, iruhande yiryo shure hari amateke. Hirya y'iryo shure hari irindi shure rigeretse kabiri, rifise imirongo ishinze n'iyikitse isize ibara ryera ikaba isakarishije ibati.

Ikibuga kirimwo imodoka nini ifise amabara yera nayo ubururu iriko imyidondoro inyuma inzu igeretse gatatu yubakishije amatafarahiye imirongo ishinze e niyikitse irimwo ibaragera risakarishijwe n'amabati higya hari biti.

Ishure riri mu kibuga ishure rigizwe n'imirongo ishinze niyikitse isize irangi ryera, umuryango w'ishure ukozwe mucuma ukaba usizwe ibara ritukura ishure risakarishijwe amabati hirya y'ishure hari igiti.

Ikibuga kirimwo umuhora ufise uruzitiro w'ivyuma bw'ubururi umuhora usakarishijwe amategura igiti kinini ishure ryubakishijwe amabati, inkingi y'icuma hirya yaho hari ayandi mashure yubakishijwe amategura.

Umurimwu ni umu catsi kibisi umwe indoboye y'ubururu ibiti bishinze amashurwe y'ibiti catsi kibisi inzu yubakije amatafarahiye imirongo ishinze n'ikitse amabara yera isakarishijwe amabati uruzitiro gubakishijwe amatafari ahiye.

Ibarabararyubakishije isima umurima urikumyo ivyatsi bibisi ikibuga kirimwo imodoka zifise ibaragera n'iryo ubururu abantu bari mu kibuga uruzitiro rwubakishiwe amatafarahiye n'ibiti vy'amashurwe birimwa nyuma y'uruzitiro.

Ikibaho canditswe ko ivyigwa hejuru y'ikibaho hari umurongo ukitse n'ushinze uri kwiba aragera uruhome gubakishije amatafarahiye intebe zubatswe mu biti isakarishijwe n'ibiti n'i bati.

Uruzitiro rw'amashurwe, ikibuga kirimwo ivyatsi n'ibiti, amashuri ageretse kabiri afise inkingi ziduga n'izikitse zisize irangi ryera; amatafari ahiye, isakarishijwe amabati; hirya hari ibiti, hejuru yaho hari urutsinga rw'umuyagankuba n'ibicu vy'imvura.

Umuhora wubakishijwe isima, inkingi z'uwo muhora zubakishijwe amatafari ahiye. Uruhome rw'ishure rufise imirongo iduga n'iyikitse isizwe n'ibara ryera, hakurya hari ikibuga kirimwo ibiti n'uruzitiro rw'uvyatsi rw'amashurwe akaba hari n'ayandi mashuri hakurya yubakishije amabati.

Ishure ryubakishijwe n'isima hasi, intebe zikozwe mu vyuma no mu biti, uruhume rusizwe n'ibara ry'umuhondo amadirisha yubakishijwe n'ivyuma idari ryera, n'ivyuma bitanga umuco hejuru.

Ishure rifise umuhora ufise inkingi z'ivyuma zisizwe ibara ry'ubururu, amadirisha y'ishure yubakishijwe ivyuma bisa n'ubururu, amatafari ahiye, umuryango umwe warasambutse imbere y'ishure.

Ba uri hagati mu nzu imiryango y'inzu isizwe ibara ry'icatsi ibihome bisizwe irangi y'umuhondo hejuru hari irangi ryera rikaba ba isakajwa amabati.

Ikibuga kiri mu ivyatsi bibisi, ibiti, ibendera ry'Uburundi, rigizwe n'amabara yera, atukura, n'icatsi kibisi, amashure asakarishijwe amabati atukura, amatafari ahiye.

Ikibuga kirimwo imirongo yera hirya y'ikibuga hari ishure igeretse kabiri ifise imirongo ishinze n'ikitse yera yubakishijwe amatafara hiye itsakarishijwe amabati iruhande y'igishuri hari abanyeshure bambaye imyambaro yera n'iyumuhondo.

Ikibuga kirimwo ivyatsi urutsinga rw'umuriro ivuraisa ninogahama ibiti abantu bambaye imyambaro yera niyirabura inzu ibicu vyera hejuru.

Ikibuga, uruzitiro rw'amashugwe inzu yubakishijwe amatafari ahiye. Uruhome rusize baragera bisakarishijwe ibati hi hejuru yaho hari bicu igomba kwirabura.

abantu b'uruhugwera n'ugwirabura bambaye imyambaro itandukanye hamwe yera n'iy'umutuku n'iyumuhondo intebe bicaye ko zikozwe mu biti no mu vyuma imeza zikozwe mu biti no mu vyuma kuhejuru ku meza hari ivyuma vyunguruka na bumenyi imbere hari igintu gisohora amashusho y'ivyigwa

Ingazi zubakishijwe isima uruzitiro rukozwe mu vyuma bisize ibara ry'umutuku uruhome gubakishijwe amabuye muhora wubakishijwe ibikingi nshaka gusa n'umuhondo isima y'umutuku.

Ikibuga kirimwo igibiti binini bifise imizi minini amuhora wubatswe n'ivyuma usakarishijwe amategura amashureywibakishijwe amatafarahiye amadirisha ibagitswe mu vyuma vy'uburu ru aisakarishijwe amategura n'amataparahiye.

Isima isize hasi ,ububati bugerekeranye bukozwe mu vyuma busize ibara ry'ubururu, ibitabo bifise amabara atandukanye ibara ryera ry'umutuku, igihome gisize ibara ry'umuhondo ,idari rikozwe mw'isima n'umucanga risizwe ibara ryera, ivyuma bitanga umuco hejuru.

Ishure rifise uruzitiro wubakishijwe n'amatafari ahiye umuryango ukozwe mu vyuma usibaragirabura umuntu ari ruhande iyougo ruzitiro imbere mu ruzitiro hari inzu ribakishe matafarahiye ikabifise mirongo ishinze n'ikitse yiriko ibararyera ikabisakarishijwe n'amabati.

Ikibuga kirimwo ibendera ry'igihugu ibizo n'ibara ry'icatsi kibisi umutuku ibe aragyera n'inyenyeri hagati ishure rigeretse gatatu rifise imirongo ikitse isizi ibararyera ryuwakicije amatafarahiye ibikingi yobizizwe ibara ry'ubururu imodoka ibiti.

Umuhora wubakishijwe isima n'umucanga uruzitiro rubakishijwe vyuma bisize ibara ry'ubururu n'iryo umutuku inzu geretse gatatu rifise ibikingi bishinze n'ibikitse vyubakishijwe amatafarahiye risakarishije amabati.

Ikibuga kirimwo inzu yubakisha amatafarahiiye uruhome rwera amabati ivyatsi amashurwe y'icatsi kibisi inzu isakarishije amabati yera ibiti urutsinga rw'umuyaga nkuba n'ibiwe icu hejuru vy'imvura vyera.

Umurima w'icatsi kibisi ishure rigeretse gatatu imirongo ishinze irisizi ibara ry'ubururu n'imirongo ikitse risizu ibararyera amadirisha yubakishijwe ivyuma amatafarahiye isakarishijwe n'amabati.

Ikibuga kirimwo imyanda ivyatsi bibisi, hirya y'icibuga hari nzu ifise impome zisizwe ibara ryera nibyirabura ikabisakarishijwe n'ibati.

imeza ikozwe mu biti isizwe ibara ryashokora hejuru hari amasahani y'amabara y'ubururu yera ibara ritukura ibara ry'icatsi kibisi n'ibara ryirabura

Uruhome rwubakishijwe n'amatafari ahiye amadirisha akozwe muvyuma imirongo ishinze n'ikitse isize ibara ryera, umuhora wubakishijwe n'isima ibikingi vyuwo muhora bisize ibara ry'umuhondo ukaba usakarishijwe amabati.

Umuhora w'inzubakishije isima ibikingi vyubakishijwe matafarahiye uruhome ruriko imirongo ishinze n'ikiti tsizibararyera umuvo ucamwo amazi uruzitiro rw'amashurwe ibi giti ikibuga inzuzbakishije amabati.

Ikibuga kirimwo ishure rifise umuryango w'umutuku amadirisha akozwe mu vyuma imirongo ishinze n'ikitse isizuba ararera amatafari ahiye amabati ibiti.

Ikibuga kirimo abanyeshuri bambaye umwambaro wera n'uwirabura inzu yubakishijwe amatafari ahiye amadirisha akozwe mu vyuma icapa akiriko imyidondoro y'ishure ibiti uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye irrembo rikozwe mu vyuma.

Hora ubakishije isima ibikingi gibakije amatafari ahiye igihome gifisa imirongo idurwa n'ikitse isizibaragera amatafari ahiye uruzukie jorwa amashugwe ikibuga kirinko ibiti bisakareshi j'amabati.

Ikibuga kirimwo ibibabi vyumye ivyatsi bibisi imodoka yera, imodoka y'ubururu, ibigazi, ibiti vy'amavoka, ishure ryubakishijwe isima, ibikingi bisizwe ibara ryera amadirisha akoze mu byuma

Ikibuga, uruzitiro rw'amashurwe, inzu igerekeranye gatatu, yubakishije amatafari ahiye. Uruzitiro rwubakishije ivyuma vy'ubururu, imirongo ishinze n'iyikitse isizi ibara ryera.

Ikibuga kirimwo inzu zubakishijwe amatafari ahiye zigizwe n'imirongo ishinze n'ikitse isize ibara ryera umuhora uwo iyo nzu harimwo abantu a akarishijwe amabati.

Ibombo ririko umugozi wo kuvomera ikibuga kirimwo ivyatsi abanyeshuri bambaye umwambaro wera n'uwirabura ibirato isakoshi amashure yubakishije isima amadirisha ibakishije ivyuma.

Abanyeshure bambaye imyambaro itandukanye y'ibara ry'umuhondo, umutuku, ibara ryera, imeza zubatswe mu biti no mu vyuma, intebe zubatswe mu biti no mu vyuma, umwigisha imbere yabo yambaye imyambaro yera n'iyirabura, igihome gisize ibara ryera n'iryirabura.

Ikibuga kirimwo igiti kinini kizingurijwe n'amatafari hirya y'ico giti hari umuzingi wubakishijwe n'isima hari ibindi biti hirya y'ibiti hari amazi yubakishijwe n'amabati.

Umuhora ufise uruzitiro rukozwe mu vyuma bisizibara ry'umutuku n'iry'ubururu inzigeretse gatatu ifise inkingi zishinze n'izikitse isizibara ry'umuhondo uruzitiro rw'izonzu rugizwe n'ivyuma bisizu ibara ry'umutuku.

Inzu ishaje yubakishijwe amatafara ahiye iruhande yayo hari amateke hijyaye iyo nzu hari iyindi yubakishijwe amatafara hiye ipis imirongo ishinje n'ikitse irmwo ibara ryera.

Umuhora wubakishije isima urimwo abanyeshure bambaye imyambaro yera n'iyumuhondo, ibirato vyirabura, amasakoshi yirabura, ikibuga kirimwo umunyeshuri yambaye ipantaro y'umuhondo n'umupira urimwo wirabura, ibara ryirabura n'ibara ritukura, ishure rigeretse kabiri rifise imirongo ishinze n'iyikitse y'ibara ryera.

Ikibaho cirabura kiriko urutonde rw'ivyigwa rwandikishijwe n'ingwa zibara ryagahama iry'umuhondo n'iryo ubururu amatafari ahiye.

Ikibuga kirimwo ivu vy'umucanga ivu ry'umutuku j vya siribisi ibiti abantu bambaye imyambaro itandukanye ibicu vyera.

Abanyeshure bambaye imyambaro yera isa n'ubururu, intebe zikozwe mu vyuma n'ibiti imeza zikozwe mu biti no mu vyuma, hasi hasize isima, ikibaho cirabura ,uruhome rufise ibara ryirabura n'ubururu ,amadirisha y'ivyuma afise ibara ry'ubururu.

Itangi yirabura, icapa kiriko imyidondoro y'ishure, abanyeshuri bambaye imyambaro yera n'iyirabura , amashure ageretse gatatu afise inkingi zishinze n'izikitse zisie ibara ryera ,n'izishinze zisize ibara ry'umuhondo, amatafari ahiye zisakaje amabati.

Abanyeshuri bambaye umwambaro wera, bicaye ku ntebe zubatse mu biti no mu vyuma, ameza zikozwe mu biti no mu vyuma, ikibaho kiriko ivyigwa, ikintu gisohora amashusho y'ivyigwa umwigisha yambaye imyambaro yera n'iyirabura ibintu bitanga umuco, amatafari ahiye.

Icuma gisohora amashusho y'ivyirwa, abanyeshuri bambaye imyambaro yera, yirabura, y'umuhondo, umwigisha yambaye umwambaro wera n'uwumutuku, intebe zikozwe mu vyuma n'ibiti, imeza zikoze mu vyuma n'ibiti, ibikoresho vy'ingurukanabumenyi.

Iii shusho inyereka ishure rigizwe niimwo ririmwo zita zibiri izo shure zigizwe n'ibikingi vyera a ibi uruzitiro rwo hasi igizwe n'ivyuma bisa n'ubururu hejuru kuishure rigara kabire.

ikibuga kigizwe n'umurima urimwo ivyatsi bibisi n'ibiti hagati y'uwo murima harimwo muhoro ibarabara igizwe n'amatafari akozwe mu mucanga n'isima akaba harimwo n'ayasize ibara ritukura hirya yaho hari inzu

iyoshusho iranyereka ikibuga kirimwo amashugwe y'icatsi kibisi hirya yayo mashurwe hariyo inzu igerekeranye incuro zitatu inkingi z'iyo nzu zifise ibara ryera iyo nzu ikaba iriko imirongo ikitse n'iyishinze isize ibara ryera kandi ikaba yubakishijwe n'amatafara ahiye

Ishuri rifise amadirusha y'uruzitiro y'ivyuma imbee y'iryishuri hari integikoze mu mugiti n'amaguru akoze mo iryuma intingi z'iryunzu misi zibarara ry'umuty'ubururu umuryango ukoze umuvyuma uma, kandi surjuba aragera.

Ishusho iranyereka izina ry'ishure kuriryo shure hariko umuryango ugizwe wubatswe mu vyuma, uruhome rwiryo shure rugizwe nibara ryera hirya yaho hari amashuri yubakishijwe n'amatafari ahiye.

Ishure rishashe ivyatsi hasi imeza ikozwe mu biti hamwe n'ivyuma intebe ikozwe mu mugiti ikibaho canditse ko ivyigwa hejuru y'urubaho hari umurongo ukitsewo uri kwiba arajera amatafari y'igihome arahiye.

Ikibuga kirino abantu igice ibabiri yambaye umupira wera n'iwibariro ndi raagazemo yambaye umupira wera n'ipantaro y'agahama imyanda iyinibeco kubuga igiti bbye yice kubibabi umurima urimo ivyatsi.

Iyishusho iranyereka ingazi zigenda zigana umuhora muruwo muhora hambavu yuwo muhora hari inzu zubakishijwe amatafari ahiye kandi kurizo nzu harimwo n'amadirisha hamwe n'ibikingi bisizwe amabara yera.

Inzu iri mu kibuga io nzu i ruhande yaho hariho uruzitiro rukoz'umutuma iyo nzuka abayubakishijwe n'amatafarahiye igabigizwe n'imirongo ikitse n'iyoishinze iriko ibararyera.

Iyo shusho iranyereka ishuri rikozwe hasi n'isima ririmwo intebe zikozwe mu mubiti no muvyuma ku ruhome rw'iyo nzu hariko ibara ry'umuhondo kandi iyo shuri irimwo n'amadirisha.

Ishusho iranyereka urubaho ruri mw'ishure bariko barigirako imyimenyerezo yo gusambura hamwe no guteranya.

Iyo shusho itwereka isoko. Ku'iyo soko, harimwo ibarabara ryubakishijwe n'amatafari. Harimwo imitaka igizwe namabara y'umuhondo, n'amabara y'ubururu. Hakabamwo n'abantu, n'amazu yubakishije amabati.

Ikibuga kirimwo ishure rigerekeranye gatatu, ishure ryo hasi abanyeshure bafise umwambaro wisa, ishure zibiri zo hejuru, abanyeshure basangiye umwambaro, inkingi z'iryo shure zigizwe n'imirongo ishinze n'iyikitse, isize irangi ryera.

Ishure ririmwo abanyeshure bambaye imyambaro yera n'iyirabura, intebe bicayeko zikozwe mu biti, hasi hasizwe isima isanzwe, imbere y'abo hari ikibaho cera, umuryango w'ishure ukozwe mu biti, igihome gisize irangi ryera.

Ishure ririmwo abanyeshure bambaye umwambaro wera, bicaye ku ntebe zikozwe mu biti, imbere yabo hari umwigisha yambaye impuzu yera n'iyirabura, imbere yabo hakaba hari ikintu kibaha ishusho y'ivyigwa.

Ishure ririmwo abanyeshure bambaye impuzu zera n'uwundi mwambaro w'ubururu bicaye kuntebe zikozwe mubiti amaguru yazo abakozwe muvyuma imbere hari umwigisha yambaye impuzu amabara yera nayirabura ikibaho cirabura uruhome rusa n'ubururu

Iyi shusho itwereka ikibuga kirimwo ibiti c'umwembe n'ikindi giti kiri hirya yaco muriki gishusho kandi itwereka amashure afise inkingi zifise amabara yera n'ayubururu kandi aya mashure asakarishijwe amabati y'ibara.

Iyishusho inkereka ikibuga kirimwo imyanda kirimwo ivyatsi bibisi muri ico kibuga kandi harimwo inzu zubakishijwe amabati muri iyo nzu igizwe n'inkingi zishinze n'izikitse zifise ibara ryera.

Ikibuga kirimwo umurima w'ivyatsi akirimwo inzu iburubakishije amatafu arahiye ifise imirongo ishinze n'ikitse yera ikabisakarishijwe n'amabati hehi irya hari uruzitiro rubakishijwe amatafari ahiye n'inzu iri kuriubakwa hirya.

Iki gicapo kiranyereka umuhoro ugenda ugana mu nzu muri iyo nzu hariho imiryango y'ivyumba itandukanye hamwe n'amadirisha ibihome by'iyo nzu bigizwe n'amabara y'umuhondo hamwe na yera kandi hariho n'ibintu bitanga umuco.

Isare irimwo ingazi zigenda zigana umuhora urimwo umuntu, iruhande y'izo ngazi har' uruzitiro rwubatswe mu vyuma, iruhande y'iyongazi hariko uruhome rwubakishijwe n'amatafari ahiye, n'imirongo ikitse ,n'ishinze irikw'ibara ryera.

Iyi shusho iratwereka ishure ryubakishijwe amatafari ahiye, amadirisha, imyango n'uruzitiro rugize iri shure, bikozwe mu vyuma kandi bikaba bisizwe ibara ry'ubururu.

Abanyeshure bicaye ku ntebe zikozwe mu biti bicaye mu murima. Hirya y'uwo murima hari uruzitiro rugizwe n'ibiti. Bakaba bambaye ibirato, impuzu zabo zirera izindi zigasa n'ubururu

Ishusho iranyereka ahantu hari ishuri ririmwo intebe, izo ntebe zikozwe mu biti hama amaguru nayo akaba akoresheje ivyuma, hasi muri iyo nzu harimwo isima, uruhome narwo rusa n'umuhondo.

Yishusha iranyereka igiti kinene kiri mu kibuga abamunisha kibuga hariyo ivyatsi vy'icatsi kibisi, kandi hirye yaho hari amazu yubatse atandukanyi.

Ikibaho iciwe ko umurongo kumpera umanuka hagati wanditse ko itahike imirongo ibiri na zine zukwa gatatu mu bihumbi ibiri na mirongo ibiri na gatandatu ayo hejuru y'ico kibaho hari umurongo ubwiye ukitse uri kwibaragera uruhome y'iruhanda yigee y'ico kibaho hari ubakijre amatafari ahiye.

Ico gicapo kitwereka umuryango ufise inkingi zibiri, zubakishijwe n'amatafari ahiye. Hagati y'amatafari, harimwo isima, umuryango ukaba ari uw'icuma.

Ikibuga kirimwo imodoka y'ibara ryirabura kirimwo n'ivyatsi bikeya, ibiti hirya yiyo modoka n'ibiti hariyo inzu zitandukanye zibakishijwe n'amateguro hamwe n'amabati, inzu zifise imirongo ishinze n'iyikitse ifise isigishije ibara ryera.

ikibuga kinini giciwemwo ibarabara muri ico kibuga harimwo umurima urimwo ivyatsi bike bike n'ibiti binini binini ibendera ry'uburundi bifise amabara atukura icatsi kibisi nibara ryera hirya hari inzu yubakishijwe amabati n'amatafari ahiye

Irimwo ibikoresho vy'ishure akaba tika arimwo ibitabo intebe zubakishije ibiti amaguru yazo akaba akozwe mu vyuma igihomi gikaba gifise ibara e ginagina ikabisa kaje amabati.

Ikibuga kirimwo imodoka yirabura, ivyatsi bikeya, ibiti, hirya y'ico kibuga hari amazu atandukanye asakarishijwe amategura, izindi zikaba zisakarishijwe amabati n'uruzitiro rusize ibara ryera.

Ikibuga kirimwo amashugwe y'ivyatsi bibisi inzu igerekeranye gatatu yubatswe n'amatafari ahiye ifise amadirisha rikagira n'imirongo ishinze niyikitse isizwe ibara ryera inkingi ziyo nzu zisizwe nibara ryera ikaba yubakishijwe namabati

inzu ziri mu kibuga ico kibuga kirimwo umurima w'amashugwe y'icatsi kibisi inzu imwe isizwe irangi ryera ikaba isakarishije ibati iyindi nzu ikozwe yubakishijwe n'amatafari ahiye na nyoni ikaba bisakarishije amabati

Inzu iri mu kibuga irimwo zitatu iyubakisijwe n'amataparayiye imirongo ikitse isizwe irangigera inkingi zazo zisize ibara ry'ubururu ibendera ririmwo ibara ry'icatsi ibara ryera n'ibara ry'umutuku imodoka ziri hari mu kibuga n'ibiti biri mu kibuga.

Ikibuga kirimwo inzu zubakishijwe amatafari ahiye, imirongo ishinze n'iyikitse isize irangi ryera, zisakarishije amategura, izindi nazo zisakarishije amabati, hariko ivyatsi bibisi n'ibiti.

Ikibaho cirabura canditsweko ikibazo c'ikirundi. Hejuru y'ico kibaho, hariho udupapuro twibara ry'ubururu, tukaba tumanitse k'uruhome rusize ibara ry'umuhondo.

Inzu iri mu kibuga kitagira ivyatsi iyo nzu ikaba ifise imirongo ishinze n'ikitse iriko ibara ryera, amatafari ahiye ikaba isakajwe amabati.

Ig ishusho iratwereka imodoka ziri mu kibuga modoka zitandukanye zivyo amabara yirabura na yera hirye y'izo modoka hariho amazu yubakishijweni matafari ahiye kuri izo mpome hariko imirongo ishinze iisizo amabara yera.

Ikigo c'ishuri gifise umurombero muremure cane abanyeshuri bacamwe iyo basohotsi iyo bagiye cinwewo bagarutse ikiggo c'ishubri ikaba carobakishijwe amwa n'amatafari ahihe ikiba gifise n'umurombero umuremure hejuru n'a bakabora n'amabati bashize kugira ngo hase neza.

Ikibuga kirimo igiti 'umuntu yambaye ibyirrabura n'ibyera uruzitiro rw'amashugo y'icatsi kibisi inzu zigerekeranye kabiri zifise imirongo ishinze n'ikitse isizirangi ryera n'ibendera rifise amabara atukura na ichatsi.

Ishure ririmwo ibintebe zubatswe mu biti amadirisha ayubakishije ivyuma imirongo yo ku bihome ishinze n'ikitse isizirango irera n'urubaho imbere uruhome rwubakishirwe amatafarahiye ida riryubakishijwe amabati.

Ikibuga kirimwo umuntu, kirimwo umurima w'ivyatsi, ibiti, idarapo y'Uburundi igizwe n'amabara yera, ay'icatsi n'umutuku, hirya y'ikibuga hariyo inzu zisize ibara ryera zubakishijwe n'amatafari, izindi nazo zubakishijwe n'amabati.

Iyo shusho inyereka itangi iriko ibara ryirabura kuriyo shusho harimwo n'ibihome vyubakishijwe n'amatafari ahiye.

Inzu igizwe n'umuhora, umuhora uriko ugendamwo n'umuntu yambaye impuzu z'amabara atandukanye, uruhome ruri kuri uwo muhora ruriko amatafari ahiye n'umurongo ushinze n'uwukitse bigizwe n'ibara ryera, uruzitiro rukozwe mu vyuma.

Ikibuga kirimwo ibendera ry'Uburundi rifite amabara yera, ay'icatsi kibisi nay'umutuku, hino hari uruzitiro rw'amashugwe y'icatsi kibisi, hirya hari amashure yubakishijwe n'amatafari ahiye, imirongo ishinze n'iyikitse irimwo ibara ryera.

Urubaho ruri ko ivyigwa hejuru yugo rubaho hariko umurongo ukitse usize ibara ryera uruhome rubakishijwe amatafari ahiye ndabora n'intebe yubakishijwe ubae tswe mu giti.

Uwo murima urimwo ivyatsi bibisi, impene iriko irarisha, amashugwe ateyemwo, hirya y'uwo murima harimwo umuhora w'inzu, kuri uwo muhora ufise inkingi y'ivyuma, inzu ikaba isakaje amabati y'agahama.

Ishusha iranyereka ahantu inzu ifise isima esa n'umutuku inkingi ziri hagati zifise ibaragera n'iryirabura uruhome rw'iyo nzu ifise ibararyirabura iryo umuhondo ni rera hakaba hari ko umuntu yambaye intuzu vy'ubururu.

Mur ico gicapo ndabonamwo abanyeshure bambaye umwambaro ishati umwambaro w'ishure ugizwe n'ishati y'ibara yera ipantaro y'ibara y'umuhondo kuri co kubuga harimwo ibiti n'ivyatsi bibisi amashuragi iyubakishijwe n'amatafari ahiye.

Ikibuga kirimwo imodoka z'amabara yera n'ayirabura, hirya yizo modoka hari biti, hakaba n'inzu zubakishijwe amatafari ahiye hamwe n'amabati.

Iyo shusho inyereka idirisha rigizwe n'uruzitiro rw'ivyuma rwamenaguritse ibiyo rwo uruzitiro rusiz ibara ryera, kandi i ndabonamwo n'amatafari ahia.

Muhora ukozwe n'amatafari hasi ivyuma bishinze hejuru usakaje amabati abantu bariko bagenda muri uwo muhora hirya y'uwo muhora hariyo umurima urimwo icatsi kibisi n'ibiti hirya yiwo murima hariyo ishure risakarishije amabati asa n'umutuku n'amatafarahila.

Iyi shusho iranyereka ikibuga i ruhande hariho uruzitiro rukoreshejwe ivyuma irya yaho imbere hariho inzu ishaje igize n'inkingi zera ku nkinge kua nkuko nkinge z'iyo nzu, ariko ibara ry'umutuku.

Ishure ry'ubakishijwe amabuye hasi amatafari ahiye ku ruhome rumwe rundi ruhome rusizwe ibara ryera imirongo ikitse isize ibaragera amatirisha ariko ivyuma isakarishijwe amabati ikaba ifise umuvo ubakishijwe n'isima n'umucanga.

Ishusha iranyereka ikibwa kirimwo imodoka ivyatsi ibiti n'amazu asakarishije amabati y'umutuku hamwe n'amabati yera.

Ri co gicapo tubonamwo ishure rigizwe nirigizwe na ryubakijwe n'amatafarahiye n'imiryango y'ibara ry'ubururu n'amadirisha y'ibara ry'ubururu rigizwe n'ibikingi ibishinze hamwe n'ibirambitse vy'amabara yera nayo icatsi kibisi.

Ico gicapo kitwereka ishure ririmwo intebe zikozwe mu biti, harimwo iyubaki, hasi hubakishijwe n'isima, harimwo n'akabati, imbere hariho akabati k'ibara ryera, iyo shure yubakijwe n'amatafari ahiye kandi ikaba ifise n'idari.

Umuni ico gicapo harimwo ndabonamwo ikibaho cirabura kura ico kibaho hejuru harimwo gikoresheje igiti igiti muri ico kibaho handitsemwoe ekuru ya teknoloji.

Ivyuma bitanga umuyagankuba, birimwo amabara y'umuhondo, yera, y'umutuku y'icatsi kibisi, intsinga zitanga umuyaga nkuba zera, n'izisa n'umuhondo ,umutuku, ibara ry'ubururu, umuntu yambaye impuzu y'ubururu , inkofero y'icuma y'umuhondo, uruhome rw'umuhondo.

Umurimu urimwo ivyatsi bibisi igiti gifise ibibabivyumye n'ibikiri bibisi uruzitiro rw'amashugwe ishure yubakishijwe amatafari ahiye igasakarishwa amabaja ati uruhome rwera.

ishure ririmwo abanyeshure basanzwe hamwe n'abanyeshuri b'ababikira bambaye imyambaro y'ubururu yera ibara ryagahama n'ibara ryirabura hirya yaho hamanitse ibitambara byera iby'ibara ry'umutuku n'iryibara by'umuhondo

Imodoka bariko barakora, abantu bambaye imyambaro y'ubururu, uruhome rufisi imirongo ishinze n'iyikitse, isize ibara ryera, amatafari ahiye, amadirisha akozwe mu vyuma, idari ryubakishijwe n'amabati n'ivyuma.

Abanyeshuri bambaye imyambaro y'imituku, y'ubururu, yera, bamwe bambaye udufukamunwa, imeza zubatswe mu biti n'ivyuma, n'intebe zubatswe mu biti n'ivyuma, uruhome rurera.

Abagabo babiri bambaye impyambaro y'ubururu n'iyakaki imbere yabo bariko barasudira icuma inyuma yabo hari intebe zubatse mu biti n'ivyuma uruhome rw'inzu bari murusizubara ry'umuhondo.

abanyeshuri bambaye imyambaro yera y'ubururu baratukura mwigisha imbere yabo yambaye umwambaro wera hasi hasakarishijwe amakaro uruhome rurera hejuru haye ivyuma bitanga umuco

ikintu gisohora amashusho y'ivyigwa umwigisha afise inkoni muntoke intebe ikozwe umubiti y'umwigisha imeza zikozwe mubiti n'ivyuma abanyeshure bambaye umwambaro w'ubururu n'ivyuma ry'ingurukanabumenyi

Abantu bambaye imyambaro yirabura, yera, y'ubururu, imeza zikozwe mu biti, akabati gakozwe mu biti no mu vyuma, amadirisha akozwe mu vyuma, uruhome rwubakishijwe amatafari ahiye, akabati kariko ibara ry'umutuku n'iryumuhondo.

Abantu bambaye imyambaro y'ubururu hasi hashashe amatafari imodoka uruhome rufise ibara ry'umuhondo idari ryera n'ivyuma bitanga umuco.

Abantu bambaye imyambaro y'ubururu inkwofero z'umutuku imyambaro y'umutuku inkwofero zera ibirato vyirabura n'ibirato vy'icati kibisi bafise ibipawa mu ntoke bariko barava anga isima n'umucanga tirya yabo hari inzu iri kuri bubakwa.

ikintu kirimbere y'abantu gisohora amashusho y'ivyigwa abantu bambaye imyambaro itandukanye yera n'irabura bicaye ku ntebe zikozwe mu biti nomuvyuma uruhome rw'inzu gubakeshijwe n'amatafari ahiye idari rirera

Abantu babiri bafise imyambao ritandukanye bafise ikintu muntoke hagati yabo hari imeza ikozwe mu biti n'amaguru y'icuma uruhome rugizwe ni baragyera n'iryirabura hasi hasize isima.

Abantu bambaye imyambaro y'ubururu y'umuhondo umutuku ibirato vy'amabara atandukanye bambaye ibintu muntoke bafise ibintu ivyuma bibaza muntoke intebe uruhome gubakisha amatafarahiye ibikingi bisizwe ibara ryera imiryango bbakishishjwe nama n'ivyuma bisizwe ibara ry'ubururu.

Ikibaho kimanitse ko ibipapuro, uruhome gubakishijwe amatafari ahiye, amadirisha akozwe mu vyuma ,abantu bafise imyambaro y'amabara y'umutuku, y'ubururu, na yera n'ayandi atandukanye isakarishijwe ivyuma hamwe n'amabati.

Abantu bambaye imyambaro y'ubururu bafite ivyuma mu ntoke imbere yabo hari imeza ikozwe mu biti isize ibara ry'ubururu, igihome c'inzu gisize ibara ry'umuhondo, bafise ivyuma mu ntoke.

Imeza ikozwe mu biti, hejuru ku meza har'ibikoresho vyo kubaza n'ibipapuro, umuntu yambaye isaha, impuzu z'ubururu, ivyuma mu ntoke, uruhome rwera, idare ryera.

Inzu irimwo abantu bambaye imyambaro isa y'ubururu; imbere yabo hari meza ikozwe mu giti , ikaba ifise amaguru y'ivyuma. Kuri izo meza hariko imashini zo kushona, bafise ibitenge mu ntoke.

Umurima w'icatsi kibisi urimu hagati giti c'ishugwe kimeze nk'igitoki uruzitiro rw'amashugwe, amashure yubakishijwe amatafari ahiye afite uruhome rwera asakarishije amabati.

Abantu bambaye imyambaro y'ubururu, intsinga z'umuyagankuba, ivyuma vy'umuyagankuba, akabati kubatswe mu bitiimeza yubatswe mu biti, idare rigizwe n'ivyuma n'amabati, uruhome rwera.

Abantu bambaye imyambaro y'ubururu n'iyindi myambaro. Imodoka yirabura, hasi hakozwe n'amakaro, ivyuma bishinze hagati. Ibihome bisize ibara ryera, idare rirera.

abantu bambaye impuzu zirabura amameza akozwe mu biti no muvyuma intebe zikozwe mu biti no muvyuma amakaramu amakaye umwigisha imbere uruhome rwera

Abanyeshuri bambaye imyambaro imwe amabara atandukanyi yera inrabura y'umutuku na yandimabara imbere hari ikibaho kiriko ibipapuro biriko ivyirwa inzu bibakijwe amatafarahiye itsakaa reshijwe amabati.

Abanyeshuri bambaye imyambaro yera yiraburanta yandimabara imbere hari icuma gisohora amashusho y'ivyigwa imeza zikozwe mu biti no mu vyuma intebe zikozwe mu biti no mu vyuma uruhome rurera hejuru hari ibintu bitanga umuco.

Abicaye munzu bambaye imyambaro yera, n'iyindi isa n'ubururu, mw'izosi bafise utuntu dusa n'ubururu ,bicaye ku ntebe z'umutuku, uruhome rufise ibara ry'umuhondo.

Ikibuga kirimwo abantu bambaye impuzu z'ubururu hagati yabo hari imeza bariko barakorerako ibicapo muri co kibuga harimwo ibiti bifise imizinmiro n'iminini ntiryo yaho hari inzu zifise e zisakarishijwe amabato asize bara ryicatsi yo bakabaa bafitse amaranga y'amabara atandukanye.

Ishusho iranyereka umwigeme yambaye ishati yera muntoke afiseho ikirahure n'icupa ry'inzoga muri iyo intuze harimwo n'amashurwe.

inzu irimwo abantu bari mu nama bambaye impuzu zitandukanye izifise ibara ry'umuhondo ryera umutuku ubururu bakaba bicaye ku ntebe zikozwe mu biti no mu vyuma hirya yabo hari ibitambara vyera nivy'umutuku n'umuhondo

Iyishusho iranyereka abanyeshure bari mw'ishure, abanyeshuri bicaye kuntebe zikozwe mubiti n'amaguru akozwe muvyuma y'izontebe. Hama mur'iyoshure rirafise amadirisha agizwe n'uruzitiro rw'ivyuma.

iyi shusho iranyereka abaganga yifutse ibintu kumunwa bambaye harimwo wambaye ikintu cera mu mutwe abaganga barafise itaburiya zera muri iyo nzu hariyo akabatika arimwo imiti mu ntoke bakaba bafise imiti

Ishusho iranyereka abantu bambaye impuzu z'ubururu n'ibara ryirabura mu ntoke bafise ivyuma bifise ibara ry'ubururu muri iyo nzu isakaje ibiti n'amabati.

Abantu bari mu nzu bambaye imkuzu zitandukanye zirimo amabara yirabura amabara yera ayewururu hagati yabo hari meza ikozwe mu biti amaguru akozwe mu vyuma hejuru yabo hari idare y'amabati.

Abanyeshure bambaye impuzu z'amabara atandukanye, imeza zikozwe mu biti, amaguru yazo akozwe mu vyuma, hasi hubakishijwe isima isanzwe, uruhome rw'inzu rurera hejuru hari ivyuma bitanga umuco.

Iyi shusho iranyereka abantu babiri bambaye impuzu zisa, abo bantu bariko barapima ikintu bakoresheje imetero y'ukubaka.

Inzu irimwo abafundi bariko barubaka bambaye umwambaro usa n'uwudi muntu umwe yambaye umwambaro w'ubururu, bariko bakoresha irate mu vyo bariko baracapa, imbere hari ikibaho n'umwigisha, hejuru y'ikibaho hari uruhome rwera.

Inzu irimwe abantu bambaye imyambaro yera n'inkofero yera bifutse ibintu ku munwa harimwa kabati karimwo ibitabo n'imiti ku kabati gakozwe mu biti igitambara kimwe amabara y'umutuku na y'ubururu na yera n'ibyuma biri ruhanda yabo.

Abafundi bubaka inzu bambaye imyambaro itandukanye y'amabara yirabura, inkofero zera n'izitukura, n'izindi mpuzu zifise amabara atandukanye, ikinogo cimvye, igiti, umucanga urunze, uruzitiro rwubakishijwe amabuye.

Iyo shusho iranyereka abanyeshure b'ibitsina vyose, imbere yabo hariyo umwigisha, bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho no mu vyuma; muri iyo nzu hariyo ibintu bitanga umuco kandi iyo nzu igizwe n'amadirisha akozwe mu vyuma.

Inzu rimwo ivyuma vy'umuyagankuba, ivyuma vy'ingurukanabumenyi, ivyuma bisohora amashusho y'ivyigwa, uruhome rw'inzu rufise ibara ry'icatsi n'ibindi, akabati gafise amabara yera.

Iyi shusho iranyereka abantu babiri bari munzu, bariko barasudira ivyuma bakoresheje umuriro. Muriyonzu harimwo ibihome vyiyonzu bifise ibara ry'ubururu.

Umuntu yambaye impuzu z'ubururu inkofero ifita n'umuhondo ariko yubakisha ikibuga amatakari ahiye ivurirunze abantu bari nkibya y'uwo muntu urugitiro ru rugirishijwe n'ivyuma.

Ishure ririmwo abanyeshure bambaye impunzu zitandukanye z'ibara ryera, umutuku, imbere hari umwigisha, hakaba ku ruhome hari ishusho izana ivyigwa bariko bariga, bakaba bicaye ku ntebe zikozwe mu biti hamwe n'ivyuma.

Isare irimwo abantu babiri, umwe yambaye impuzu zera uwundi impuzu z'ubururu, hagati yabo hari icuma bariko barasudira, uruhome rw'iyo nzu barimwo rusize ibara ry'umuhondo.

Isare irimwo abanyeshure bambaye impuzu zibaragera n'iryoumutuku n'iryirabura imbere yabo hari meza zibakishije mu biti amaguru yaja akabakoze mu vyuma imbere yabo hakaba hari umwigisha hejuru yabo hakaba hari ivyo.

Icuma abantu ariko barasudira gifise irangi ry'icatsi kibisi abantu bambaye umwambaro w'ubururu n'inkofero z'umuhondo aho bariko barakorera igihome gisize ibara ry'umuhondo.

Iyishusho inyereka ikinogo cimvye, ivu ryavuye mur'icokinogo, ndabona abakozi bambaye inkofero yera n'iy'umutuku bakaba bambaye n'impuzu zirimwo ibara ry'umuhondo n'iryirabura.

Ishusho itwereka ahantu harimo icuma gihingura ibintu ico cuma gifise amabara yera n'amabara y'ubururu umuntu ariko arabikora yambaye impuzu y'icatsi kibisi idali y'iyo nzu irera.

Ayishusha iranyereka abantu b'abaganga bambaye inkuzu zera bifutse ibintu ku munwa imbere yabo hari imeza iriko ibikoresho bitandukanye harimwo ibifise imipfundikiro y'ubururu.

Muri ico gicapo harimwo abubatsi bafise inyundo bambaye inkofero y'umuhondo harimwo n'ufise agafukamunwa k'ibara ry'agahama harimwo ndabonamwo ibiti, bambaye impuzu z'ubururu.

Muri ico gicapo harimwo abantu mbona abari mu nama aharimo, kandi bicaye ku ntebe n abarimwo nabafise n'ameza muri co ntumuri co gicapo harimwo abantu bahaga agaze n'abicaye hakabamwo, kandi n'ibikoresho bitanga umuco hakabamwo nia mataenni n'intebe.

Ndabona ishure ririmwo abantu bamwewe hari uwuhagazemwe, ariko aravuga afise mikoro ayambaye impuzu y'umutuku ndabona intebe ndabona bafise amakaya n'amakaramu gome ndabona abantu barimwo bambaye inkuzu zirabura.

Abanyeshuri bambaye imyambaro itandukanye harimwo iyera n'iyisa n'ubururu, amameza yo akozwe mu biti no mu vyuma, intebe zikozwe mu biti no mu vyuma, hasi hashashe amakaro, imbere hari umwigisha yambaye imyenda harimwo uwera, hakaba hari n'irido ifise ibara ry'ubururu.